Waimina egandjo lyomakole ino pitililwa po, mboka yeli kohi yeemvula omulongo nandatu otaya ka pewa metitano mu 01 lyAguste 2025 po 07h20 yokongulohi, mboka yeli kohi yoomvula 19 noshowo 11 otaya ka pewa molyomakaya momasiku 02 gAguste 2025 po 07h40 yokongulohi.

Aasindani yetu aanelago oyo Risto Elago omusindani gotango ngono ayangatapo okapandi koodola omayovi omulongo gaNamibia na Priskila Wilbard ngono a yangatapo okapandi koodola omayovi gatano eyi tuminwa kongodhi nomusindani omutitatu o Jansen ngono ayangatapo oshihampi shoodola omayovi gaali.

Aaniilonga shampa ya taamba oondjambi dhawo dhokomwedhi, ohaya yi nduno moondoolopa opo ya ka konge uushikependjewo wawo. Moositola odhindji iinima ohaye yi adha nale ya tsilikwa, ano ya lekwa, shawo okuyakula owala nenge okuhogolola shoka ya hala, yo taya yi pomashina ya ka fute.

Momandunda omanene nenge moositola dhomangeshethelo, iilandithomwa ohayi kala ya tsilikwa, ya lekwa, yimwe oya yalekwa kombanda yiipakete. Aayendi nenge aalandi oha yeende nduno moolaka taya tala nokuhogolola, shoka taya hokwamo nenge taya panda okulanda.

Omikalo omipe dhi li ntano ndhoka tadhi ku longikidhile oonkalo dhopauulumompumbwe noombaanga yoye yotango yopashigwana dhenga ko 0612992222.

Waakambadhala kusindi ,ino kala megumbo anuwa omutumba ethete longitha oontseyo dhoye okuhonga iihongomwa yoye miipilangi noomiti ngaashi ipundi ,iitafula noku opaleka omahala go ku lila.

Owahala okuthuwa po nawa? Omadhilaadhilo taga kala gagundjila ? Lala momalapi omatokele mondunda ye hogololo lyoye ngoye mwene. Kutya nee owati otoyi mohotela nenge omegumbo lyoye ngoye mwene landa payife, ethimbo ongashingeyi.

Isindanena ongodhi yoye ompe yoIPhone 15. Ethigathano ndika olya gwedhelwa sigo omomasiku 30 gaSeptemba 2024. Oompango nomalanduthano opo ge li. OkoBank Windhoek awike.

Iikulya oyapumbwa okusilwa oshimpwiyu nokukalekwa mehala lyayogoka nolyapata aluhe, oho adha nduno tayi landithilwa momasipili kweedhilwa, nomumvo gwo Covid 19 aantu oyali haya kala yi itula uulapi wokomayulu kutya nee oto landitha kutya oto ende owala.

Iipundi niitaafula yokulila ohayi vulu okuhongwa mukehe shimwe . Oto adha yandulukwa nawa, yalongwa miipilangi nenge miiti. Ohayi kala tayi monika nawa.

Koshimaliwa shefo shaTanzania shuuwindji 500 oku na omule ke na matako, i idhingila koshinima shafa oshiti eta edha mo nduno okalaka. Okuna wo etungo lyili ko ndyoka lyafa efano lyaNiimboto.

Oshiwanawa ihaku tiwa landa, yo iipindi omomeho. Osho wu wete aalandithi nenge ooyene yomangeshefelo ohaa ningi oonkambadhala, opo shoka taya landitha shi kale sha tsilikwa nenge sha yedhwa mombanda sha tulwa nduno komboha nenge ku sha shilwe, opo aalandi ya kale yi iwetele ko yoyene yo taya hogolola shoka taya vulu.

Omukalo goshali gokupula uuwindji wiimaliwa yi li meyalulo lyombaanga yoye to longitha omashina gopondje gombaanga yaVenduka nenge poshitayi shi li popepi nangoye. Tseya omwaalu gwiimaliwa yoye inoo futa nande esenda.

Okuna wo omudhano gayoolokathana ngaashi omathigathano guuthanguthangu, aakayelidhingi ohaya pewa omasindano nomapapa gawo. Ohaya kayile nduno uuthanguthangu wawo ye li mopate yalandulathana taya ningi omathigathano.

Sha yolwa oshoopala, aluhe uuna aantu taa yakulathana nenge taa popi ohaa kala nokwiimemeha nenge taa yolo, ngaashi nana meme ta gandja iiyimati kumukwa wo, tayii memehelathana.

Ulika ohole yoye momukalo omupe. Ethigathano ndika lyesiku lyohole olya sindanwapo kuMaggie Rose Jacob ngoka iisindanenepo oodola eyovi kongodhi ye yopeke nombaanga yaVenduka .

Ombaanga yaVenduka oyi na omathigathano gokuyoga ano gomuyogi dhingi. Aayogi ohaa kala momukweyo ye li pokandombe komeya hoka ha ka ningwa kopashinanena ,omanga omuhikihiya ha hiki okahiya e li komunkulo gomeya nenge gokandombe mo tamu yogwa.

Ehangano lyokukondjitha oshivu shoKankela MoNamibia, olya li lya pewa oondola dhaNamibia omayovi omathele gatano, kombaanga yo Standard MoNamibia. Shika oshali shaningwa momasiku omilongo ndatu gaJuni, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga yotango yopashigwana oya kwashilipaleka okulanda eshina lyoku yoga iiyaha ndono kwali li na oondola dha Namibia omayovi ga hetatu omayovi gatatu omilongombali nomugoyi, ngashingeyi oli na owala oondola dha Namibia oondola omayovi ga heyali omathele omugoyi no milongo omugoyi nomugoyi. Oko Nictus akuke .oompango nomalandulathano opo geli.

Ngoye naakwanezimo lyoye nenge naanegumbo lyoye otamu ka talelapo? Ombanga yotango yopashigwana otayi ku dhimbulukitha, tala omatayiiyela goye, omalamba goye, omaholi goye, omeya ano kwashilipaleka oshiyenditho shoye nombanga ndjika.

Konima yoomvula omilongondatu Namibia sho lya manguluka oya nduluka po oshimaliwa shefo shoN$30 hoka taku adhika aaleli yoshilongo shoka yeli yatatu; omukokoli pelesitende, omupelesitende omutiyali nosho wo omupelesitende omutitatu.

Mpano o Bank Windhoek awike to vulu oku pula onomola yoye yopaumwene oku pitila mongodhi, igamena nuuna pena uulingilingi dhenga ko 0612991200.

Iipundi mbyoka yili ine nenge mbika tayi monika yili ine yili methano ndika nosho wo oshitaafula, oyo iihongomwa yahongwa miipilangi. Ohayi kwewa nduno nawa etayi kala kaayina nenge uupilangi washa tawutsana, yo tayi tulwa nduno okapayinda kolwaala ndoka talukala taluka monikitha nawa.

Uunamapya wa kalekwa po moka oopoloyeka dhi li omugoyi dha pewa oshimaliwa shuuwindji woodola dhaNamibia oomiliona hamano. Iizemo otayi gwedha komikalo omipe dhokunduluka po iikulya taku longithwa omikalo omipe dhokutekela.

Opo wa landa egumbo lyoye? Kuwete shono to tula mo? Inda positola hayi landitha ooskopa dhiikutu dha longwa miipilangi dha hongekeka dho odha longwa nawa.

Ombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek oye e ta ko omukalo omupe ngoka wo to vulu oku longitha uuna wa hala oku landa uushike pendjewo woye, kehe ngaa mpoka wi iyadha wuli. Ano ino pumbwa oku enda noshimaliwa koomuma, shoka wa pumbwa ongodhi owala yopeke, ngoye oto mono shoka wa pumbwa.

Kehe pamwe to tala opo owala shili. Ohauto ndjono na yi ninge po yoye, ongele owala to longitha omukalo gwetu omupe okukupa ekwatho lyopashimaliwa opo wu lande ondjodhihauto yoye. Oompango nomalandulathano opo ge li.

Ouna onkayi? Kuwete shono tozala? Matukila kositola yili popepi nangoye moka twaadha iilandithomwa oyindji yi ili noyi ili moka wo ngoye nomuholike goye tamu vulu okulanda shoka tamu zala. Matuka inda ngashingeyi.

Oshiwanawa ihaku tiwa anuwa landa, yo iipindi omomeho . Aanasitola oyendji ohaya monika nduno yaleka shoka taya landitha nokuzaleka shoka taya landitha komapopitha opo yanane noku hila aalandi . Aalandi ohaya ende nduno taya hogolola yo taya gumu iikutu mbyoka.

Opololeka yinasha nehumokomeho lyaanona lyopetameko, lyedhina Amos Mergard oyapewa oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi, omathele gatano, kombaanga yotango yopashigwana.

Onda tseya uuyelele wombaanga mboka inaawu pumbwa okutopolelwatha. Uunongo, oonkondo mokukondjitha uulingilingi. Uulingilingi otowu lopota uuna wadhenge ko 061299222 onombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga yaNamibia konima Namibia sho a gwanitha omvula omilongo ndatu dhemanguluko oya nduluka po oshimaliwa oshipe shefo, ano shoondola omilongo ndatu hoka taku monika oomathano gaaleli ayehe yeli yatatu Tate Sam, Tate Pohamba nosho wo Tate Hage.

Anuwa oshiwanawa ihaku tiwa landa. Ositola ndjoka yi li popepi nangoye, tayi adhika molwaamba lwopate otayi landitha oondjato dha kola nawa dhoomeme nosho wo dhootate. Inda paife, ka kuthe po yoye!

Embako lyo JBL ndyoka hali longithwa piituthi olyali li na N$6,999 ngaashingeyi oli na owala N$6,299.

Otayi adhika miitayi yoBank Windhoek tayi landula: mOshomeya, mUutapi, moRundu, mOpuwo, mOshaanda, mOkahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati shokUUmbangalantu nosho wo pomahooli goSantorini mOshakati.

Miilongo mbyoka ya huma naambyoka ya putuka, aantu ihaya ende we noombongo moondjato, oshoka aantu ohaya longitha uukalata wawo womayalulilo goombaanga dhawo dhi ili nokwiili okulanda kehe shoka taya pumbwa.

Otamu vulu okutaambathana iimaliwa uuna waka talela po koshilongo shontumba oho vulu okutaambathana iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yo moshilongo moka waka talele po .

Ehumokomeho sho lyeende tali ya, aantu oya tameke okudhilaadhila, nokunduluka po iinima yimwe mbyoka kaayali ko nale. Ohaku hongwa nduno iipundi niitaafula, nosho woo oosikopa dhokupungula dha longwa miiti nosho woo miipilangi. Aanegumbo ohaa monika nduno ya kuutumba piitafula mpoka, uuna taya li omalalelo gawo, nuuna wo pweya aayenda ohaa pewa iipundi mbyoka oko ya thuwile.

Metumba otuli pamwe nangoye. Ombaanga yaVenduka momasiku omulongo nagahetatu gaFebuluwali, omayovi gaali nomilongo mbali nantano, oya gandja oshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi omathele gane kehangano lyoNASFED.

Otu iyuvitile etumba oku enda pamwe nangoye. Ombaanga yaVenduka momasiku 18 Febuluali 2025 oya gandja oshimaliwa shuuwindji N$ 400 000 kehangano lyoNASFED.

Pethimbo lyomatango omanene, ombaanga yoBank Windhoek otayi halele aayakulwa yawo, ethimbo lyomatango omanene lina enyanyu nolya gamenwa, kutya nee oto iyadha wuli megumbo, owuli konooli, okofaalama kehe tuu mpoka wuli, ila pamwe natse, enda pamwe natse.

Mona ompito yo ku etelelwa oondongelwa dhoye oshali pamwe naNictus uuna walanda iinima yongushu yoondola dhaNamibia 5000, walongitha oka kalata koye kombaanga yotango yopashigwana. Ompito ndjika oyi li ko sigo ehulilo lya Apilili 2024, oompango nomalandulatha opo ge li.

Ihaku tiwa landa, yo anuwa iipindi omomeho sho osho wu wete kutya iinima ngashi oondjato, oongaku, iikutu nayilwe ohayi kala nana yalekwa ano ya tsilikwa pombanda opo kehe gumwe eshi imonene yemwene ye aho gololepo nduno shoka ahala oku landa. Ohaya ende nduno taya ende ya landulamo yo taya gumu, noku tala yo, taya landa nduno.

Ombanga yaVenduka ota yaadhika miitayi ngeshefa ta yi landula, Otjiwarongo, Oshifo, moSwakopmund AK Plaza, Oshakati, noNgwediva okuna iitayi yombanga yaBank Windhoek.

Ombanga yotango yopashigwana otayi ku kwathele okulanda eshina lyoye lyokuyoga iiyaha mositola yaNictus, ndyono lyali lina oodola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gatatu omilongo mbali nomugoyi ngashi ngeyi olina owala oodola dhaNamibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi oompango nomalandulathano opo dhili.

Opu na osola ya longekidhwa, ya ndulukwa po molwoye, ongoye ya ndulukilwa po. Yi ilandela nduno mEtitano eluudhe pamwe noStandard Bank noshowo Pupkewitz Megatech.

Oshitaafula wo nenge iipundi ohayi vulu okuhongwa miipilangi, to vulu naanaa okuhonga mo oshitaafula shongonga eto shi hongele iipundi yasho yomwaalu ngaashi naanaa ngoka wa hala, e to yi painda otayi kala tayi monika nawa.

Otashi vuluki ngaa wu kale wu hole ombaanga? Ohatu popi omalaka ge li omulongo nagatatu kwa gwedhwa limwe, elaka lyoye lyohole. Tala paife omoombaanga yoye yaWindhoek awike.

Sindana ongodhi ompe yo iPhone 15, ethigathano ndika olya gwedhelwa notali hulu momasiku 30 Septemba 2024 oompango nomalandulathano opo geli.

Oomvula omilongo ndatu Namibia sho lya manguluka ombaanga ya Namibia oya ndulukapo oshimaliwa shefo shoondola omilongo ndatu, Oondola dha Namibia omilongo ndatu hoka taku adhika omitse dhaaleli yotango ya Namibia. Omundohotola Sam Shafiishuna Nuujoma, Tate Pohamba noshowo komundohotola Hage Geingob.

Otayi adhika miitayimbaanga yetu mbika tayi landula: mOtjiwarongo, mOshifo, Swakopmund AK Plaza, mOshakati nOngwediva.

Ondando yo Iphone 16 yuunene 128GB, oya teyelwa kongolo paife, oya li yina 23 999 ngashingeyi oto yiilikolele ko 21 999.

Kapuna sho hashiti ondikuhole shi vulithe okutuma iimaliwa kongodhi, ito vulu oku tokola pokati kongala notyokolate mesiku lyohole? Okutuma oshimaliwa kongodhi osho omusindani kehe ethimbo, opamwe nombaanga yoye yotango yopashigwana.

Owa koneke tuu kutya oto vulu oku landa omiti dhoye uuna kwaa uvite nawa? Po aputeka yili po pepi nangoye? Oho yimo owala, to popi nomuyakuli ngoka elimo, to popi mpoka wuuvite nenge shoka wuuvite, ye te kupe nduno omiti ndhoka tadhi opalele, ngweye to future koondungu dhoonyala.

Namibia okuna omambabi ga yoolokathana. Komambabi gomathele gaali oshowo ethele, nomilongo ntano ohaku adhika omutse gwatate Hendrick Witbooi, omanga omambabi gomilongo mbali noondola omulongo ohaku adhika omutse gomukokoli presidende, omusamane Sam Shafa-Ishuna Nuuyoma.

Uuyelele woye woku tuma oshimaliwa pangodhi, owoye ngoye mwene. Uunongo owo oonkondo moku kondjitha iimbuluma. Lopota wo iimbuluma to dhengele konomola 0612992222 ombaanga yotango yopashigwana.

Moostola dhoku landitha omuna oolaka moka hamu kala mwa lekwa iilandithomwa noshowo yapakelwa. Uuna aalandi kaayepo nenge taya yalulwa aayakuli yomoostola moka ohaya kutha nduno uupundi wawo etaya kuutumba po.

Koondola dha Namibia omathele gaali okuna omutse go musamane Hendrick , nosho wo koondola ethele oye ta adhikwako nosho wo koondola omilongo ntano. koondola omilongo mbali osho wo koondola omulongo okuna omutse gomukokoli omusamane Sam shafiishuna.

Iilandela eshina lyoye lyo Sumsung lyuunene woo kg 8, lyokuyoga oonguwo. Ndyoka lya li lyina oondola dhaNamibia 8799 ngashingeyi olyina owala oondola dhaNamibia 7999. Oompango nomalandulathano opo geli pamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Aantu ohaya kala nokumbomboloka yuuka koositola hoka taku landithwa iilandithomwa ya yomaludhi nomaludhi ohaya kutha nduno oompumbwe dhawo nokuya momikweyo, opo ya vule okuya pomashina mpoka ya ka ninge omafutilo gawo. Ohaya Kala nduno nduno yeli momikweyo taya futu koogumwe noogumwe.

Miipilangi ohamu hongwa iihongomwa oyindji mwakwatelwa oombete. Uupilangi ohawu kwewa nduno nawa e tawu kala kaawuna nande uuhwandu washa. Ohawu yalekwa nduno wo tawu mboolelwa mo noombooha nenge nashilwe wo. Kooha ohayi thikamekwa ya ningwa omutse tayi kala nduno ombete yili pamuthika gwoshinanena.

Konima yoomvula omilongo ndatu yemanguluko lyoshilongo sha Namibia, ombaanga yaNamibia oya nduluka po oshimaliwa shefo shoondola dhaNamibia omilongondatu hono takwaadhika omitse dhoshilongo dhotango dhili ndatu tate Sam Shafiihuna, Hifikepunye Pohamba nomutitatu tate Hage Geigob.

Owili yokoshikesho yedhina Gamin Venu ontitatu ndjoka yali yina oodola dhaNamibia omuyovi omulongo ethele nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi oyateyelwa kongolo ano yina owala oodola dhaNamibia omuyovi omugoyi omathele gahamano omilongo omugoyi nomugoyi. Oompango nomalandulathano opo geli, opamwe nOmbaanga yoye yotango yopashigwana.

Pita omikweyo omileleka ponto, eto pungula iimaliwa yoye ethimbo olyo lykka to longitha omikalo omipe ni ku pungula iimaliwa no Nedbank, ano to pungula pomashina gawo go pondje.

Anuwa omutumba ethete ko kutya ngele owa kala wa kuutumba kuna shoka to eta po. Ombanga yaVenduka nayo oyeshi dhimbulula na otayi shi fatulula nduno tayi ti," okunyangadhala ogo omukalo gokwiimonena iiyemo yagwedhwapo ano to gwedha kwaashono ho mono nale kondjambi yoye yokomwedhi."

Ilandela oshitukutuku shoye shoka wa hala nomomwedhi nguka gohole nombaanga yoStandard Bank oku tameka mo masiku 28 gaFebuluali 2026. Oompango nomalandulathano ogo ashike ge na okulandulwa.

Nangoye wo otovulu okwiisindanena omayovi goye gatano nombaanga ya Nedbank. Ethigathano ndika otali tameke mu Juli sigo omukotoomba 2025. Landa nena, landa paife eto sindana.

Iisindanena o dollar 1000 una walanda sha momayukilo giipindi gaGwendiva. Futa omu landithi tekupe oka mbapila, tula okambapila mepakete lyombanga yotango yopashigwana, hola eto topolelathana ehokololo lyoye opo wu ilikolele oompito odhindji.

Oshiwanawa iha ku tiwa landa yo iipindi omo mehe omuwambo osho atumbulile, ooyeni yoostola nenge pomahala mpoka hapu landithwa ohaa like nduno noku tsilika iinima yawo puule ngaashi oondjato noshowo omapaya yikale yili puuyelele ano tayi monika nuupu kwaamboka tayeyi hokwa, 9ongaku ohandhi tentekwa thana ano dhili kombanda yoma pakete.

Owuli wa hala okutameka natango nofaalama yoye nenge owuna edhiladhilo lyokumuna noongombe nosho wo iimuna yilwe? Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omayambidhidho ano omakwatho gopashimaliwa moka tayi gandja omukuli kwaamboka natango ya hala okuyumudha po oofaalama dhawo dhiimuna.

Uuyuni wa huma, ihawu lili ondjala nenge okwaana iilonga. Ohaa longitha omadhiladhilo gawo okuhonga miiti nenge miipilangi nakehe tuu shoka taa vulu oku eta po ngashi naana iipundi mbyoka yi li methimbo lyoshinanena.

Efudho lyenyanyu. Ombaanga ya NedBank moNamibia otayi ku halele omatango omanene genyanyu ngoye to tameke wo omvula ompe nomukumo. Mona iimaliwa momukalo gwa yooloka.

Uuna aapambele nenge aakwanezimo yapumbwa ombili yokomwenyo , ohatu vulu okuya kwathela. Imonena ekwashilipaleko lyoye lyefumviko nombaanga yotango yopashigwana okuza owala N$35 komwedhi kehe. Tuma okatumwalaka efumbiko ko 34778.

Anuwa oshimaliwa osataana, ihe pehulilo lyomwedhi nenge momasiku omilongo mbali nosho woo omilongo mbali nantano otwaadha kehe gumwe adhimatela okapandi kiimaliwa te yi yalula ye te yi tonyo wo uunona tawuti omutonyo.

Ngaashingeyi oto vulu oku landa to longitha okakalata koye mositola kehe. Ino enda niimaliwa yi tule onkalamwenyo yoye moshiponga.. Ookalyamupombo itaye ku mathawe, kutha okakalata koye okashina omo nale keli.

Aasindani yetu yomweedhi Novomba, oya isindanene kehe gumwe oondola dha Namibia omayovi gaali nomathele gatano. Oyo nduno omundohotola Philipus N Nangolo, meme Josefina T Akwega, Miss Charmaine Hengari, na meme Maria N Iita, Miss Mirjam M N Amakula na yakwawo.

Eithano lyokutondoka okutiligane komayuvi omilongo mbali natano kombaanga yaVenduka okwatameka, na ota ku hulu momilongo mbali dha Juli momayovi gaali nomilongo mbali nantano mokati kuusiku. Tondoka nomutima, tondoka nohole, tondoka natse. Omakutho mbinga gatokelwa itaga ka taambiwako, ila, tuwa yi mina, owataambiwako. Ota ku kasindanwa iimaliwa koomuna, aakuthi mbinga yeyovi yotango ota ya kapewa okambindja oshali, nopehulilo otaya kapewa iishani.

Elongo. Oopololeka dhili me odhafutilwa iimaliwa ya adha poomiliyona omilongombali naheyali Iizemo otayi imonikila koosikola dhili ne ,ndhono dhimwe dha totwa ,dha lundululwa noonkalalo dha dho odha yelwayelwa.

Ehangano lyoku omukithi gokansa mo Namibia. Olya pewa oshimaliwa shuuwindji woodola omayovi omathele gatano okuza kombaanga yo Standard Bank momasiku omilongo ndatu gomwedhi omutihamano omvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Nana oshimaliwa shoye peshina lyokufuta mositola, shono wuna okuninga, okuudha okambamba iilandomwa yoye toyi peshina ee topula wupewe oshimaliwa koomuma tolongitha okakalata koye okufuta. Nolwahugunina oto pewa iimaliwa yoye ngoye tokuuhalapo nawa.

Momwedhi ngoka gohole landa oshitukutuku shoye pamwe nombaanga yoStandard Bank . Ompito ndjika otoyi pewa momasiku 28 Febuluali 2026. Oompango nomalandulathano ogo gena okulandulwa.

Eshina lyokuyoga iiyaha ndoka kwali lina oondola N$ 8, 329 ngaashingeyi olina owala oondola N$ 7, 999 oompango nomalandulathano opo geli.

Aasindani methimbo lyuusila woku mbaka uukuki Omusindani dhingi okwa yanga tapo okapandi koondola dha Namibia omayovi omulongo. Omusindani gwotango omayovi ga heyali naangu alandulako omayovi gatano

Inda molweendo nomukumo, uuna wa longitha okakalata koye koStandard Bank. Tyapula wo olweendo lwa kwashilipalekwa lyoshali. Uuna wa landa okatekete koye kolweendo nokakalata koye koStandard Bank, ka gwedhwa wo ekwashilipaleko lyopaunamiti, lyathika poondola omayovi omulongo nantano.

Sindana oshimaliwa shuuwindji woN$2000 koomuma, toshi tuminwa kongodhi, opamwe nombaanga yoye yaBank Windhoek.

Ombaanga yotango yopashigwana koshikondo shiiyenditho otayi dhimbulikitha aluhe aahingi opo ya gwedhe omahooli gawo gombiiliki manga inaaya ya momala gondjila. Oto vulu oku dhengela konomola yo 061306081.

Tetii onomola yomakwashilipaleko yomeendelelo yombaanga yotango yopashigwana oyini? 061306083, oompango nomalandulathano ogo gena okulandulwa nombaanga yoye totango yopashinanena.

Iipilangi nenge iiti ohayi longwa iihongomwa ya yooloka ngaashi iitaafula yomaludhi gi ili nogi ili. Ohayi kala nduno tayi monika nawa, mbyoka hayi longithwa nduno piituthi nopomahala ga yooloka.

Otovulu oku imonena uushike pendjewo woye ndele tweende to kokota mo mpoka aluhe wuuka. Ohawaadhika nduno wa pakelwa nawa moolaka moositola mo po poonto dhawo . Tapu tulwa nduno oondando kutya kehe oka komotolo okena ingapi.

Mongashingeyi ngeyi iilonga yuungomba osho woo yokomake oyo tayi eta omboloto poshitafula. Aantu ohaya ndulukapo iinima oyindji okuzilila miihongomwa ngaashi iipilangi moka haya nduluka mo iitafula, iipundi nosho woo iitafula.

Oshiwanawa ihaku tiwa landa, yo iipindi omomeho. Uuna ya tsilikwa nenge lekwa, ohayi kala yili puuyelele, nomulandi nenge omweendi kehe, oha vulu okunanwa kwaashoka ewete momeho ge. Oheya nduno teyi tala, ye teyi gumu, nopoompito dhimwe ti iyeleke wo atale tuu ngele otagwanamo tuu mwaashoka sha tsilikwa nenge tashi landithwa.

Oto vulu oku ilikolela embakumbaku lyoye tokwashilipalekwa nenge to pewa omakwatho go pashimaliwa to endele pamwe nombanga yaVenduka. Komwedhi oto kala owala ho futu oondola dhaNamibia omayovi omulongo nomathele gaali. Ekwashilipaleko ndika otali huku momasiku omilongo mbali nagatano ga kotomba omayovi gaali nomilongo mbali nane oompango nomalandulathano opo geli.

Iimonena olusheno lwoye lwoketango pamwe nositola yoPupkewitz yakwashilipalekwa koStandard Bank mEtitano ndika lyoondando dhateyelwa pevi.

Omusindani methigathano lyokapana pamwe nombaanga yoNedBank gomo 2023 okwiisindanene nenge iilikolele oshimaliwa shongushu yoondola dhaNamibia 10 000 opamwe nekwashili paleko lyo Bakpro.

Eshina lyokuyoga iikutu lyoSamsung lyuunene wookilohalama hetatu ndyoka hali siikuluka komeho, olya li lyina oodollar dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gaheyali, omilongo omugoyi nomugoyi. Ngashingeyika oli na owala oondola dhaNamibia omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Oompango nomalandulathano opo ge li.

Omutondoki goshinano shoomita omilongo ntano ngono azala oka mbindja okashunga kena omalwaala oma zizi mooha . Nosho woo ombulukweya yina oongoyo ndatu oontokele ota kutha ombinga methigathano lyoka lya kwashilipalekwa kombaanga yo NET Bank.

Isindanene uutekete woGondwana. Hola nokuhinga e to sindana kamwe komuutekete woGondwana wu li uyali wu na ongushu yooN$ 7500.

Anuwa oshiwanawa ihakutiwa landa, yo iipindi omomeho. Ooyene yoongeshefa nopomangeshefelo ohaa yaleke nduno iilandithomwa yawo, ta ye yi pakele nawa noku yi gongela muungundu , shi ikolelela kutya ehala ndjoka olyashike.

Anuwa oshi na omutse gomuntu. Nakuyimona oheyi tonyo nduno, yo yamwe taye yi luku kutya omutonyo. Iimaliwa ohayi yalulwa. Uuna omuntu e yi mono oha kala a nyanyukwa. Ohayi longithwa okukandula po omikundu odhindji, oshoka kehe shimwe otashi pula owala okulandwa.

Esiku lyepatululo lyo Indongo Toyota pamwe no Standard Bank moka ombaanga yo Standard tayi ka kwashilipaleka elando lyoohauto noshowo omaliko galwe.

Ofanditha yiihauto nenge yomatukutuku omakulu tayi ka ningwa mOlyomakaya yomasiku omulongo naga hamano ga Aguste omayovi gaali nomilongo mbali nantano . Ehala opo kalaba yomagulu omakulu otundi omugoyi gongula.

Oto shunithilwa shithike pe pelesenda omilongombali una walongitha okakalata koye okuninga omafutilo ngopayingwana okuza pondola dhaNamibia omayovi ngahetatu nethele, opango nomawutho opo ngeli.

Longitha omukalo omupe goku futa nenge goku landa kehe shoka wa hala to longitha omukalo goshimaliwa sha tuminwa kongodhi . Omilandu noma iyutho ogo owala gena oku landulwa.

Opuna iitaafula iipe opo yakondo yalongwa miiti ko kombanda yoshitaafula hoka haku tentekwa osha longwa nduno mesipili eyelele sheke ndjoka hali vulu woo okutatuka. Iitaafula mbika iiwanawa noku lila.

Aaniilonga yaNedbank mboka ye lili po okugandja uuyelele shi na sha nokugandja omakwatho gokulanda iihauto noshowo omaliko galwe otaya ka kutha ombinga momauliko ngoka taga ka kala ko koRehoboth momasiku 18 sigo 28 Septemba 2025. Talela po okatala haka, ndele to pewa uuyelele mboka wa pumbwa.

Ombaanga kayina esiku yikupule iimaliwa uuna ngoye waninga omusindani omenelago . Igamena ngoye mwene nuuna wa ndhindhilike tu dhengela ko 0612991200.

Iilandithomwa oyindji ngaashi omapaya, oongaku dhaakuluntu nodhuunona noshowo yilwe ohayi kala ya lekwa moositola dhomalandithilo, ano moka hayi landithwa.

Iihulunde nayo oya tameka oku eta oshimaliwa . Aanamapya naanafaalama ohaya kunu nokuteya iihulunde yawo niikwamboga tayeyi eta nduno momalandithilo . Ohayi kala nduno ya pakelwa ya ndumbilwa ngaashi omatama, oonyanga, uuna wamundesha noshowo oomboga niikwawo yilwe.

Pupaleka oshimaliwa shoye ngaashi naanaa topupaleke iitsa yoye. Ngele owapumbwa ekwatho lyopashimaliwa nenge omapungulo omawanawa naanasikola, ninga ehogololo lili mondjila, tameka nompungulilo yotango yopashigwana yonkalamwenyo.

Iipindi omomeho, sho oshiwanawa ihaku ti wa landa. Osho ho adha ooyene yomangeshefelo haya kambadhaa ngaashi taya vulu opo ya ulike iilandithomwa yawo . Ohaya zaleke nduno iikutu mbyoka taya landitha komapopitha opo yi kale yi iwetikile kaalandi. Ohayi pakelwa wo ya tonywa nawa opo ehala li kale ta li monika nawa.

Opena gumwe aya amona ompito okuyamo nenge oku patulula omagalulo goye gombaanga wopa internet, dhengela ko mbaanga ngele angoye weshiningi konomola ko 0612991200.

Ombaanga yotango yopashigwana aluhe oyi ilongekidha oku ku pa omayakulo. Ngaashingeyi oya kwashilipaleka omaudhano gokatanga koVolley miikandjo yokonooli. Momasiku 25 Mai 2025 okutameka poheyali yongulonene sigo nakemufaalele pokapale kembandu mOshakati. Omayishangitho N$ 1500.

Aakulupe mboka taambaanga kombaanga yotango yopashigwana, komapungulilo gawoo nokomayalulo gawo goombaanga kakuna nande iihohela nenge iifuta yokomwedhi. Otaambaanga owala oshali.

Moondunda dhokulila dhopa shinanena mopaife momagumbo gopashinanena naangoka gomoondolopa, oto adhamo muna uutafula nenge oka tafula okashushuka, ka kundukidhwa kiipundi yoku kiitumba, moka to adha aanegumbo yagongala ta yali.

Ofanditha yiitukutuku nenge yomagulu omakulu ano ga kulupa. Omolyomakaya yomulongo na gahamano gaAuguste omayovi gaali nomilongo mbali nantano opo kalaba yomagulu omakulu opomugoyi gongula.

Ngame otandi igamene kuulingilingi. Uunongo owo oonkondo mokukondjitha uulingilingi. Lopota uulingilingi to dhengele ko 061 2992222, onombaanga yotango yopashigwana.

Oiphone 16 yuunene woo 128 GB ndjoka ya li yi na ooN$ 23 499, ngaashingeyi oyi na owala ooN$ 21 999. Oto kwathelwa kombaanga yotango yopashigwana ayike.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku kwathele, opo wu lande ongodhi yoye ndjoka tayi longithwa kaanyanya magulu mopaife ano iPhone 16, yuunene yoonginga ethele nomilongo mbali na hetatu. Ndjoka ya li yina omayovi omilongo mbali naga tatu omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi. Ngashingeyi ondando oya teyelwa kongolo, atu popi owala omayivi omilongo mbali nalimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ehangano lyaakiintu aaAfrica aayilongi moNamibia tali fupipikwa FAWENA, olya pewa oshimaliwa okuza kombaanga yo Standard Bank, omasiku omilongo ndatu, omwedhi omutihamano omayovi gaali nomilongo mbali na ntano, shuuwindji woondola dha Namibia omiliyona yimwe, omayovi omathele gatano.

Ethigathano lyoku hinga okathanguthangu nonuumvo olya etako omayulu opamwe nombaanga yoye yoNetbank. Kutha ombinga paife methigathano lyokathanguthangu kehe gumwe ota vulu oku kutha ombinga.

Omusindani gwetu omunelago oye Lovisa Lukas. Iyaloo Lovisa Lukas owi isindanena oodola dhoye dhaNamibia eyovi methigathano lyesiku lyohole.

Oselula yoiphone omulongo nahamano yogegabita ethele nomilongo mbali nahetatu ndyono kwali yina oondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali nagatatu omathele gane noulongo omugoyi nomigoyi ngaashi ngeyi oyina owala oondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali nalimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nimugoyi nombanga yotango yopashigwana.

Owa hala okulanda etukutuku lyoye ndele ku wete kutya otoshi ende ngiini? Ombaanga yo NedBank olyo eyamukulo lyoye, metitano yagahamano ga Maalitsa omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, okutameka potundi ontimugoyi sigo ondatu yomoshanga shomutenya. Inda paife.

Kutya nee owu na uulema wontumba nangoye ino patelwa pondje. Oto vulu okukutha ethigathano momaudhano gi ili nogi ili ngoka ga kwashilipalekwa kombaanga yoNedbank. Aantu ayehe oya taambiwa ko nuukwatya wawo neshito lyawo lya yooloka.

NedBank okwa gwedhela omambaango gopaumwene. Iifuta yokomumvo otayi gwedhelwa kutameka momasiku gaali gaMaalitsa omayovi gaali nomilongo mbali nahamano. Imonena iifuta yomumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano sigo omayovi gaali nomilongo mbali naheyali.

Inda moshihogololitho uuna wa longitha okakalata koye kaStandard Bank e to landa iilandomwa yooN$ 700 nenge yi vulithe po, to yi moshihogololitho, opo wu sindane iimaliwa yokomwedhi ya thika pooN$ 5000 nenge esindano lya shigako lyohauto yoondunda mbali yoToyota Hilux.

Omathigathano gokathanguthangu aakuthimbinga ohaya monika yakayila uuthanguthangu wayo. Etaya zala nduno omagala goku ishiga kaaya mone oshiponga ano omakoko . Yo taya ningi nduno ethigathano ndyoka hali kala lya kwashilipalekwa kombaanga ya Net Bank.

Nedbank ota tseyithile aayakulwa ye kutya iimaliwa yomafo mbyoka iipe,. Ano mbyoka opo ya kondo moNamibia sigo ompaka ihayi taambiwako komashina gawo gopondje, ano inayi taambiwako, ihayi vulu oku tsilikwa nenge oku tulwa komayalulilo gombaanga una omuntu ta longitha eshina lyopondje.

Iipundi yomatyofa oyo tayi longithwa methimbo lyongashingeyi, oshoka aantu aife ihaya hungile we piinyanga unene momagumbo gomoondoolopa. Oho adha nduno ya kuutumba kiipundi yawo yomatyofa ho. Yo taya popi nduno omahokololo nenge taya li omalalelo gawo.

Pethimbo lyomathigathano ngaashi ngoka haga kala po gokutondoka, aakuthimbinga ohaya monika taya kutha ombinga taya lamanana nokunana omagulu gawo, opo ya ninge aasindani. Ohaya kala nduno ya zala iikutu ya kankekwa nenge yi na oonomola nohaya shangwa shi ikolelela koonomola dhawo nokomadhina gawo. Aasheki ohaye ya sheke kutya otaya tidha ombepo.

Ombaanga ihayi ku ulumike moku ku pitika wu tume oshimaliwa, ihe uulingilingi ohawu sindana uuna to shi ningi to endelele.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okukala wuna iimeno osho wo iifeweki niipoleki yomegumbo lyoye? Ongele wakala tolongitha iihongomwa yalongwa moshipilangi eto ningi uukololo nenge uula wokutsilika iimeno yoye nosho wo iifeweki nenge iipoleki yegumbo lyoye.

Ositola yaNictus pamwe nombaanga yotango yopashigwana oyi ku nine eshina lyokuyoga iiyaha kombiliha, ano ondando ya teyelwa kongokongolo. Ano ndyoka lya li li na ooN$ 8 329, ngaashingeyi oli na owala ooN$ 7 999. Oompango nomalandulathano opo ge li.

Wafa wa hala okulanda etukutuku lyoye? Matukila pombaanga yotango yopashigwana opo yi kupe omukuli wu vule okulanda oshihauto shoye. Okutameka mesiku lyotango sigo omilongo mbali nomugoyi gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nane. Oompango nomalandulathano nga geli po ogo gena okulandulwa.

Mona eyamukulo lyoye pevi mpoka opo wumone ompito yokwiisindanena yimwe mooEwallet dhili ntano mongushu N$1000 onombaanga yotango yopashigwana.

Oshitayi shombaanga ya NedBank mo Katima Mulilo otashi ka kala sha pata mOlyomakaya yomilongo mbali naheyali ga Septemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano notayi ka patuluka mOmaandaha omilongo mbali nomugoyi ga Septemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Epato ndino olina sha nokulongulula oshitayi shika.